Ngudokotela kumbe umongikazi ohlola umuntu okhanya elalisiwe esibhedlela. Lowo muntu sengabe elomkhuhlane kumbe esinye isifo esithelelwanayo ngoba udokotela ugqoke izembatho zokuzivikela.

ngu siyazi kumbe umaqhuzu okhangela ngeze mpilakahle ukhanya ehlola umuntu wesifazane ngokuhloma isigodonyana ekhaleni lakhe

Ngumhlangano wabomaqhuzu labantu abalolwazi ngezinto zempilakahle. Labobantu bagqoke izembatho zokuvala ubuso, ukuze bangathelelani imikhuhlane ehamba lomoya.

Yisinanakazana esincane kakhulu esingakhanyiyo ngamehlo kuphela kumbe ngumkhuhlane omncane kakhulu ongakhanyiyo ngamehlo kuphela okusetshenziswa imitshina yesimanje manje ukuze kubonakale.

Ngumongikazi wesifazana oyelapha umntwana omncinyane ukuze engabanjwa yizifo kumbe umkhuhlane anelise ukuphola lowo mntwana ukhanya ehamba lonina.

Ngabantu abasebenza okwempilakahle. Lababantu kukhanya bathontisela abantwana abancinyane abasakhula imithi yokuthi bekhule kuhle bengaze babanjwa yimikhuhlane.

Ngumaqhuzu kumbe omongikazi abakhangelane lezempilakahle lapho behamba bejova abantu ngamajekiseni ukuze bengaze babanjwa yimikhuhlane engabe iqhamukile kuleyo ndawo.

Ngosiyazi kumbe omaqhuzu abakhangelane lezempilakahle. Kukhanya beselapha abantwana besikolo semfundo ephansi. Kumbe bayabahlola, kumbe bakhengele ukuthi bengabanjwa ngezinye izifo.

Ngumtwana omncinyane osesibhedlela oyelatshwa umkhuhlane kumbe oyenzwa ukuthi angaze wabanjwa ngezinye isifo , lowo mntwana bayamjova ngejekiseni lomuthi wesimanjemanje phakathi

Ngumaqhuzu okhangelane lezempilakahle ephinde akhangele ngezemikhuhlane engabamba abantu baphinde ayifunde leyo mikhuhlane ugqoke izembatho zokumvikela ukuthi engaze wabanjwa yileyo mikhuhlane.

Ngomaqhuzu abakhangelane lezempilakahle, labomaqhuzu bakhangele umuntu ongabe ebanjwe ngumkhuhlane. njalo bona bagqoke izembatho zokuzivikela, ukuze bengaze babanjwa yimikhuhlane. Kumbe yizifo ezibambe abantu ababahlolayo.

Ngomaqhuzo kumbe osiyazi abakhangelane lezempilakahle labo bakhanya begqoke izembatho ezenzelwe ukubavikela ukuze bengabanjwa yizifo kumbe imkhuhlane.

Libhakane elimayelana lezempilakahle lemikhuhlane engabamba uzulu. Ibhakane lixwayisa njalo lifundisa ngokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo angela mkhuhlane.

Ngabazali abalabantwana abancane abasangonana lababantwana kukhanya behlatshwa ngamajekiseni ukuze beyelatshwe imikhuhlane etshiyeneyo njalo bengaze babanjwa ezinye izifo nxa bekhula.

Libhakane lenhlanganiso ekhangelane lezempilakahle lapho okukhangelwa khona ukuthi uzulu kumbe umphakathi wonke uyathola ithuba lokuthola impilakahle njengabanye abantu nje

yi tafula eyenzwe ngezigodo phezu kwaleyo tafula kulemganu embokothiweyo okukhanya isanda kuhlanjwa

Ngumhlangano wabomaqhuzu abakhangelane ngezempilakahle, kulowo mhlangano kukhulunyiswana ngendlela zokuthi abantu kumbe ngithi uzulu engathola njani impilakahle.

Libhakane lenhlanganiso ekhangelane lokuthi uzulu kanye lomphakathi emhlabeni wonke bayanela ukuthola ithuba lokuthola impilakahle enhle ukuze bekhule kuhle labo bengaze bahlaselwa yimkhuhlane .

Ngomaqhuzu kumbe osiyazi abayenza okwe mpilakahle. Kukhanya labo siyazi bempilakahle bakhangele umama njalo bayamelapha besebenzisa imitshina yesimanjemanje

Kukhanya kusekilinika kumbe esibhedlela lapho okulabantu abalinde ukuhlolwa. Kukhanya njalo kulabo mongikazi abakhulumisana lomama ohamba lomntwana ongabe edinga ukuhlolwa kuleso sibhedlela.

Yisakhiwo esikhulu esenzelwe ukugcina njalo lokuhlamba amanzi ukuze asale enatheka esebenziseka nguzulu kumbe ngumphakathi ngendlela engasoze icine ibagulisa.

Yimithi embalwaokukhanya kungabe kungamaphilizi. Leyo mithi iyenzelwe ukuhamba iyenikwa abantu bonke nje jikelele abayabe bengelamali yokuzithengela ezitolo.

Ngumfanekiso otshengisa abafana ababili abancane abasakhula kukhanya laba bafana bavule impompi njalo bakha amanzi kumabhakede amhlophe.

Abantu abatshiyeneyo abemakhaya abathwele amabhakane afundisayo ngezinto zempilakahle lokuthi abantu aziphathe njan ukuthi bahlele behealth

Kulabantu abayenza umsebenzi okhangelane lezempilakahle. Lowo msembenzi ukhangelane labantwana ukuthi bethole impilakahle enhle.

ngo siyazi kumbe omagquzu abakhangelane lezempikahle lezifo ezibamba abantu kukhanya begqoke izigqoko ezenzelwe ukuvikela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo engabe ikhona ezibhedlela kumbe emakilinika

Ngumhlangano wabantu abakhangele ezempilakahle njalo babuye ukuzokhuluma ngokuthi wonke umuntu angathola njani impilakahle.

Ngumhlangano wabomaqhuzu kanye labantu abakhangelane leze mpilakahle. Kulowo mhlangano kukhulunyiswana ngokuthi abantu bengafundiswa njani ngezempilakahle njalo wonke umuntu anele ukuthola impilakahle enhle.

Ngumuntu okhuluma lomunye owesilisa okhanya egula iqondo, njalo ekathazekile emoyeni wakhe. Lo muntu uyabe edingwa ukuhlolwa iqondo ukuze athole usizo aludingayo.

Ngamaqhuzo bempilakahle abayenza imihlangano owokukhulumisana ngempilakahle yengqondo lokuphatheka kuhle emoyeni ukuze uzulu ababelolwazi ngokuziphatha kuhle ukuze bengaphathwa ngumkhuhlane wengqondo.

Ngomaqhuzu kumbe osiyazi abakhangelane lempilakahle yengqindo. Lapho bahlanganele ukuzokhuluma ngalezo zifo eziphambanisa abantu ingqondo.

Ngabantu besilisa abambalwa .Kukhanya lababantu bahlezi emhlanganweni lapho okukhulunywa ngempilakahle yengqondo lokunye okungahlukumeza umoya kumbe ingqondo.

Libhakane elimayalana ngehlanganiso ekhangelane lokuncedisana kwabantu, ukuze babe lemphilakahle enhle eyeqondo, bangaze bagula iqongo ngenxa yokuthi bakhathazekile emoyeni wabo.

Umfanekiso owomuntu wesilisa ukhanya ekhathazekile ngenxa yokuthi simbona evale ubuso ngezandla zakhe ehlezi wakhothama wangani kulento emkhathazayo kakhulu.

Ibhakane elimayelana lempilakahle eyengqondo, lelo bhakane likhuthaza uzulu lomphakathi ukuthi bebobambisana ukunceda abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo.

Ngumuntu wesilisa ohlezi phansi emgwaqweni .Kukhanya kaphilanga ekhanda njalo uhlukumezekile Kukhanya engcolile njalo kungani ukhathazekile

Libhakane elazisa njalo liphinde lifundise uzulu ngendlela eqondileyo yokugcina umhlaba uhlanzekile ukuze kungaze kwaba lemkhuhlane eqhamukayo kuleyo ndawo .

Ibhakane elazisa umphakathi kumbe uzulu ngendlela eqondileyo eyokuphatha umhlaba ngendlela ozawugcina uhlambulukile, njalo okuzakugcina umoya uphefumuleka kakuhle.

Omaqhuzu kumbe inkosiyazi ezempilakahle kukhanya bayenza umsebenzi wokwelapha njalo owokukhangela abantu ababebuyile bezofuna ukuhlolwa, yibo labo maqhuzu.

Yisakhiwo salapho okulezibhedlela Kanye lamakiliniki. Kuphinde kube lebhakane elixwayisa abantu ngokusebenzisa lesosakhiwo. Lezimpompi ezifakiweyo, ezikhumbuza abantu ukuthi bahlanze izandla ukuze bangabanjwa yimikhuhlane ehlukeneyo.

Ngudokotela kumbe umongikazi okhangelane lempilakahle eyamehlo , kukhanya ehlola umuntu wesifazane amehlo ngokusebenzisa umtshina ohlola amehlo

kulapho okwelatshwa khona abantu okungaba yikilinika kumbe izibhedlela lapho abantu bayabuya ma bekhathazekile kumbe bebanjwe yizifo kumbe uma belimele emzimbeni bedinga usizo.

ibhakane elitshengisa imihlolo kumbe imisebenzi ehlolwayo kuleyo ikilinika kumbe isibhedlela kutshengisa ukuthi bahlola izinto ezitshiyetshiyeneyo

Ngumuntu wesilisa ololwazi ngezinto zempilakahle lowu muntu uchathekela abanye ulwazi lolu ngokubafundisa ngezempilakahle.

Ngumuntu wesilisa okhanya engumaqhuzu kumbe usiyazi wezempilakahle. Ukhanya lapho akhona, umi phambi kwabantu. Uyafundisa ngezinto zempilakahle.

Ngusiyazi okhangelane lezempilakahle, kukhanya esebenzisa umtshina wokuyenza into ezincinyane kakhulu. Ezingakhanyiyo ngamehlo kuphela, zikhanye zibonakale.

Omongikazi besifazane abalimukisa kumbe abayelapha abantu ukuthi bangabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Bakwenza ngokuhlaba abantu amajekiseni.

Ngumhlangano oyenzelwe ukulimukisa kumbe ukwazisa uzulu ngezinto ezimayelana lempilakahle ukuze anelise ukuziphatha kuhle njalo athole impilakahle enhle

Liguma lesibhedlela salapho okwelatshwa khona abantu nje, imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kulelo guma kulebhakane elinika abantu ulwazi ngalapho abangayakhona ukuthi bethole uncedo.

Ngabantu abasemzileni, esibhedlela kumbe ekilinika. Labo bantu balinde ukuhlolwa kumbe ukukhangelea ngodokotela kumbe omongikazi kumbe abanye omaqhuzu beze mpilakahle.

Liguma lesibhedlela kumbe lekilinika. Kuleloguma kulemota eyesibhedlela esebenza ukuthwala izigulane labantu abalimeleyo engozini.

Liguma lalapho okwelatshwa khona abantu abagulayo kumbe labo abanga phathekanga kuhle .Kumbe lapho okuhlolwa khona imikhuhlane eyehluke hlukeneyo .

Kusegunjini lesibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abangezwa kuhle kumbe abalimeleyo kumbe okumele behlolwe ngumongikazi ukuthi bayaphola ngendlela eqondileyo.

Yisakhiwo sesibhedlela esilamafasitela amakhulu. Leso sakhiwo sisegumeni eliphakathi kwendawo lapho okuyelatshwa khona abantu abalemkhuhlane etshiyeneyo.

Liguma lalapha okwelatshwa khona abantu okungaba khona isibhedlela kumbe ikilinika. Kukhanya kulelo guma kulezakhiwo okulatshwa njalo lapho okuhlolwa khona abantu izifo ezitshiyatshiyeneyo.

Kusegumeni lesibhedlela kumbe ikilinika lapho okulabantu abaphethe ibhakani elikhulu elifundisa kumbe ,eliqwayisa, kumbe ilimukisa ngezemphilakahle.

Isango lwalapha okungenwa egumeni esibhedlela kumbe ekilinika kumbe lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha ngendlela esemthethweni.

Ngumuntu wesifazana umuntu lo utshengisa lapho azwa khona ubuhlungu ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo emzimbeni wakhe ezinje khanda ingalo lasesiswini lezinye nje.

Ngomaqhuzu abakhangelane lezempilakahhle. Labomaqhuzu bakhanya behlola abantu imikhuhlane engabonakaliyo ngamehlo kuphela, njalo basebenzisa imitshina yesimanjemanje, ukuhlola laboratory.

Ngomtshina osimanjemanje osetshenjiswa ezibhedlela ngamaquzo bemphlakale kumbe bodokotela lapho uma bephompha igazi emzimbeni womuntu kumbe lapho nxa bencedisa izinso zomuntu ukugezisa ngaphathi yomzimba wakhe.

Ngusiyazi ongudokotela osebenzisa imitshina ephezulu kumbe ephambili eyesimanjemanje esebenza ngogetsi ukwelapha lokuhlola umuntu ophethwe yizifo ezifana lemvukuzane.

Ngomaqhuzu abakhangelane lezempilakahle lapho bayahlola imikhuhlane kanye lezifo ezitholakala ngaphakathi komzimba womuntu ukuze banele ukwelapha ngendlela eqondileyo

Umuntu okukhanya elomkhuhlane wesikhumba. Umkhuhlane lowu kukhanya uvela ngokubabomvu kwesandla salowomuntu njengalapha abambe khona ngeminwe yakhe.

Ngosiyazi bezempilakahle kumbe omaqhuzu abalolwazi oluphambili kakhulu kwezempilakahle njalo basebenzisa umtshini ophambili ukuhlola umuntu lokubona izifo eziphatha abantu ezitshiyeneyo

Ngumtshina wesimanje manje osebenza ngegetsi .Lowo mtshina usebenza kakhulu ezibhedlela kumbe kumakilinika. Lowo mtshina ukhangela isimo somzimba womuntu .

ngumuthi wesimanjemanje ongamaphilisi lowo muthi kumbe lawa maphilisi anathwa lamanzi njalo kumele uwanathe ulandela imilayezo oyiphiwe ngu dokotela ngendlela yokuwanatha

Ngugogo ongumlungu ohlowa ngudokotela kanye labo maqhuzu abakhangelane lezempilakahle .Lapho besebenzisa Imtshina yesmanjemanje ukuze bebone ingaphathi yomzimba wakhe ukuze banele ukumhlola kuhle .

Umfanekiso utshengisa lapho okuhlangana khona amathambo. Omunye wakuqala utshengisa ukuthi ma ephilile kumele ube unjani. Nxa ulento engalunganga , ngumfanekiso wesibili.

Kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze kutholakele ukuthi yiyiphi yakhona njalo ingelatshwa ngaziphi indlela.

Ngumuthi osetshenziswa lapho okuhlolwa khona izinanakazana kumbe okukhangelwa, kumbe okufundwa ngemkhuhlane etshiyeneyo lezinanakazane ezincane kakhulu ezingakhanyiyo emehlweni ezenza abantu begule.

Igumbi lalapho okuhlolwa khona abantu abayizigulane kumbe abantu abangazizwa kuhle. Kuphinde njalo kuhlolwe imikhuhlane eyehlukeneyo, lezinanakazana ezingabonakaliyo ngamehlo kuphela.

Likhona igumbi lalapho okwenzwa khona izinto ezinengi ezempilakahle. Lapha kuyahlolwa kufundiswane ngemikhuhlane lamagcikwane lokuthi singazivike kanjani kuwo.

Kulapho okugcinwa khona imkhuhlane kumbe izinanakazana kumbe izitho zabantu eziqunyiweyo ukuze zincedise ukufunda kumbe ukuzwisisa impilo yomuntu lomzimba womuntu

Ngumtshina owesimanjemanje, osebenza ngegetsi. Lowomtshina usebenza endaweni lapho okuhlolwa khona, njalo okukhangelwa izinanakazana, lemkhuhlane emncane kakhulu. Engakhanyiyo ngamehlo kuphela.

Ngumtshina owesimanjmanje osetshenziswa ngumaqhuzu bezempilakahle lowo mtshina usebenza lapho okuhlolwa khona imikhuhlane kumbe izifo lezi nanakazana ezincane kakhulu

Yimitshina eyesimanje manje eyezinga eliphezulu njalo ephambili, leyo mtshina kukhanya isebenza ngamagetsi njalo isetshenziswa ngomaqhuzu bezempilakahle ukuhlola izinanakazana kanye lemkhuhlane emncinyane engabonakaliyo ngamehlo.

Ngumuntu osebenzisa umtshina wesimanjemanje osebenza ngegetsi ukukhangela izinanakazana ezincinyane kakhuku ezingakhanyiyo ngamehlo nje kuphela.

Kulapho okwenzwa khona imihlobo kumbe okukhangelwa kwemikhuhlane lezinye izifo lezinanakazana ezincinyane kakhulu ezingabonakali ngamehlo kuphela.

Imbodlela encanyane ekhanya ilegazi elihloliweyo ngabantu abangosiyazi kwezempilakahle kulelo gazi kukhanya lihloliwe kwatholakala umkhuhlane elokuqala lifakwe ukhwetshu.

Ngumaqhuzu kumbe usiyazi abakhangelana lezempilakahle kulomfanekiso bagqoke izigqoko zokuvikela ukuthi bengabanjwa ngumkhuhlane njalo bakhangele izinanakazana ezincane kakhulu.

Ngumtshina wesimanje manje osetshenziswa ngodokotela labanye abafunde okwezempilakahle ukubona ingaphakathi yomzimba womuntu

Ngumongikazi ohlola umntwana omncinyane osakhula ukuze abekwazi ukuthi uyaphola kuhle na kumbe kulokunye okungabe kumphathe kubi emzimbeni wakhe ukuze anele ukumelapha ngendlela eqondileyo.

Ngomaqhuzu abafundisayo ngezempilakahle ekhangelane kakhulu lempilakahle yabomama kanye labantwababo abancinyane njalo abasakhula ukuze bekhule kuhle.

Ngomama abasanda kubeletha. abalabantwana abancinyane abasakhula abalande ukuzothola usizo olunganceda ekukhuliseni kuhle abantwa babo ukuze babelempilakahle enhle.

Ngabantu besifazana abasemzileni abalinde ukuhlolwa kumbe ukuthola uncedo ngezempilakahle ezimayelana lokukhangela abantwababo. Loluncedo beluthola kubomaqhuzu bezempilakahle.

Ngumongikazi wesifazane okukhanya ekhangele umntwana omncinyane kakhulu ongabe esanda ukuzalwa. Kukhanya emhlola njalo emelapha.

Ngomama abasanda kumbe abalabantwana abancinyane abasanda ukubelethwa labanye asebekhulakhulile mbijana. Labomama bayafundiswa ngendlela eziqondileyo ezokuphatha kuhle abantwababo abancane.

Ngabantu abesifazane abathola usizo oluhambela ngezempilakahle ezimayelana lokugcinakala kuhle kwempilakahle yabo kanye lempilakahle yabantwababo abancinyane abasakhula.

Kulapho okuhlolwa khona izigulane ezingabe ziphethwe ngumkhuhlane kumbe izifo ezitshiyeneyo. Lapho bayabe bekhangelwa ngomongikazi ngapho belalisiwe kuleyo indawo.

Ngumtshina oyenzwe ngezigodo lama pulanka kukhanya lowo mtshina usetshenziswa ngabantu ezibhedlela nxa beyelapha abantu.

Isikhali esisetshenziswa ngodokotela lapho ma befuna ukuhlaba umuthi uzangena emzimbeni womuntuuhle uhambe emthanjini womuntu.

Yizikhali ezisetshenziswa ngabempilakahle kulokuyinsinjana esebenza lapho nxa behlinza umuntu kube lesigelo sokuquma kumbe ukuhlinza lapho nxa behlinza umuntu.

Izinto ezisetshenziswa ngomongikazi, kumbe odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezitholakala ezibhedlela . Lezo zinto zisebenza ukuhlikihla kumbe ukuvikela ukuthi bangabanjwa yimkhuhlane.

Ngumtshina owesimanjemanje osetshenziswa ezibhedlela kumbe emaklinika ngodokotela kumbe ngomongikazi lapho nxa behlola umuntu oyisgulane esbhedlela.

Yisitulo lemitshina yesimanje manje etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela labomongikazi lapho nxa behlola umuntu ezibhedlela.

Umtshina wesimanjemanje obuya lezikhali ezisetshenziswa ngomaqhuzu bempilakahle lapho nxa behlola umuntu oyisgulane kumbe bemelapha kumbe bemhlinza ukuze kwenzakale ngendlela eqondileyo

Ngumtshina kumbe isikhali sesimanjemanje esenzwe ngesimbi lowomtshina usetshenziswa ngomaqhuzu kumbe osiyazi wezempilakahle ukwelapha ukusebenzisa nxa lapho nxa beselapha kumbe behlola umuntu.

Yisikhali kumbe umtshina wesimanjemanje owenziwe ngensimbi osetshenziswa ngomaqhuzu kumbe odokotela lapho nxa beselapha umuntu ezibhedlela

Isikhali esisetshenziswa ngodokotela kumbe abanye omaqhuzu abakhangelane lempilakahle yabantu. Leso sisetshenziswa esibhedlela lapho nxa beselapha kumbe behlola umuntu ongezwa kuhle.

Ngumtshina kumbe ngithi yizikhali ezisetshenziswa ngomaqhuzu kumbe abantu abafundelayo ezempilakahle. Bazisebenzisa ukulalela inhliziyo yabantu kumbe ukuhlinza umuntu kumbe ukuhlola nje umuntu.

Yisembatho sobuso esigqokwa ngomongikazi kumbe odokotela kumbe umuntu ongezwa kuhle kumbe umuntu ozama ukuzivikela ukuze engatholi izifo ezihamba ngomoya.

Isikhali esiyenziwe ngabantu esisetshenziswa ngomaqhuzu bezimpilakahle kumbe odokotela, lapho nxa behlola kumbe beselapha umuntu olimeleyo.

Yisikhali kumbe umtshina wensimbi osetshenziswa ngosiyazi kumbe omaqhuzu abakhangelana lezempilakahle lapho ma behlinza umuntu ongabe elimele kumbe ongabe edinga ukwelatshwa .

Yisikhali esisetshenziswa ngabempilakahle ukufaka ezigulaneni ezingenelisiyo ukuziphefumulela zodwa leso sikhali siyancedisa leso sigulane ukuze sikwanise ukuphefumula.

Isikhali kumbe umtshina osetshenziswa ngabempilakahle lapho uma bepompa kumbe bethatha igazi emzimbeni womunye umuntu.

Ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela kumbe emaclinika ngabantu abanjengabo dokotela kumbe omongikazi ukuphakamisa lokubona ukuthi umntwana omncinyane uyakhula kuhle lokuthi senganani

Umtshina omhlophe, owesimanjemanje. Kukhanya lowomtshina ungabe usebenza ukuhlola kumbe ukukhangela okuyizinanakazana ezincinyane, lokunye okuncinyane okungaphakathi kwemizimba yabantu.

Isikhali sempilakahle esisetshenziswa ngomaqhuzu kumbe ngodokotela abakhangelane lezempilakahle lapho mabehlinza kumbe bekhipha umuntu ogulayo izinyo.

Imitshina eyesimanjemanje esetshenziswa ezibhedlela ngosiyazi labantu abafundileyo ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.

Ngamagabha asetshenziswa ngabantu abayenza izinto ezempilakahle abangaba ngo dokotela kumbe omongikazi. Lawa magabha ngawokugcina izinto okungamelanga zitshaywe ngumoya ukuze zingaphambaniseki.

Yisikhali kumbe ngumtshina wesimanjemanje osetshenziswa ngomaqhuzu bempilakahle, kumbe odokotela, lapha eselapha amathambo esandla somuntu.

Umtshina wesimanjemanje, osebenzisana lomabona kude ukuze akwanise ukubon aingaphathi yomuntu. Lomtshina usetshenziswa ngodokotela kanye labomaquzu bezemphilakahle kanye labo mongikazi.

Umutshina wensimbi osetshenziswa esibhedlela kumbe ekilinika ngomongikazi kumbe odokotela lapho nxa beselapha umuntu oyisigulane.

Ngumtshina wesimanjemanje osetshenziswa esibhedlela ngosiyazi kumbe umaqhuzu wezempilakahle lapho nxa behlola izigulane kumbe besenza imisebenzi yabo.

Ngumtshina owesimanje manje osebenza ngogetsi lowo mtshina usetshenziswa ngomaqhuzu kumbe osiyazi abakhangelana lezempilakahle lapho mabehlola kumbe bekhangela umuntu ukuthi uphola kuhle kumbe kuyini okumkhathazayo emzimbeni.

Yizikhali ezahlukeneyo ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi lapho nxa behlinza umuntu esibhedlela ngendlela eqondileyo njalo lezo zikhali kumele zihlanjwe.

Ngumtshina owesimanjemanje, owempilakahle. Lowo mtshina usebenza ukwenza izinto ezincinyane kakhulu zikhanye angani zikhulu kuleyopikitsha.

Isikhali sempilakahle esisetshenziswa ngomaqhuzu kumbe osiyazi kwezempilakahle lapho nxa befuna ukuthatha igazi emzimbeni womuntu

Yimitshina kanye lezikhali zesimanje manje ezinye ezisebenza ngegetsi lezo zikhali kanye lemtshina isetshenziswa ngomaqhuzu bezempilakahle lapho nxa beselapha umuntu kumbe bemhlola nje.

Umtshina kumbe isikhali esisetshenziswa ngabempilakahle ukupompa umuthi emzinbeni womuntu. Kuphinde kube lezinso ezamanga ezisetshenziswa ukufundisa.

Ngumtshina wesimanje manje osetshenziswa ngodokotela kumbe abanye omaqhuzu bezempilakahle lapho mabehlinza umuntu ukuze banelise ukubona kuhle.

Ngumtshina wesimanjemanje osetshenziswa ezibhedlela kumbe emaklinika ngodokotela kumbe ngomongikazi ukukhangela isimo somzimba womuntu ohlolwayo.

Isikhali kumbe isigxingi sensimbi esisentshenziswa ngomaqhuzu abakhangelane lezempilakahle lapho nxa besebenza endaweni ezifana lezibhedlela kanye lama klinikhi.

Yisikhali esisetshenziswa esibhedlela kumbe emakilinika ukuvala ukuze izigulane zingaze zabonana kumbe zaphazamisana lapho mazilele kumbe lapho mazihlolwa.

Ngumtshina wesimanje manje osebenza ngegetsi, lowo mtshina usebenzisa umabona kude kumbe umakhala ekhukhwini ongena ebulenjini.

Isikhali sensimbi esisetshenziswa ngabantu abakhangelane lezempila kahle abafana labo maqhuzu ngezempila kahle kumbe odokotela, lapha sisebenza nxakuhlinzwa umuntu ukuze bemelaphe ngendlela eqondileyo.

Ibhokisi elibomvu, lelobhokisi kulezikhali ezisetshinziswa ngabempilakahle labanye abantu nje, abafundileyo ukusiza umuntu uma elimele masinyane.

Ngumbheda oyandise ukusetshenziswa kakhulu ezibhedlela lasemakilinika ukugcina izigulane labantu abangezwa kuhle. Lowombheda ulamavili ayenelisa ukuthi ukwanise ukuhambisa abantu kuhle.

Ngumtshina wesimanjemanje osebenza ngegetsi. Lowo mtshina usebenza ukugcina lokuvikela umntwana ozalwe iskhathi sakhe sokuthi azalwe singakafiki njalo uzabe ehlala phakathi kwalowomtshina ukuthi akhule kuhle.

Izikhali zempilakahle ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi nxa behlola umuntu obuye esibhedlela kuzokhangelwa izifo ezingabe ezitshiyetshiyene.

Yisikhali esisetshenziswa ngabempilakahle abafana labomongikazi labodokotela ukuvula umuntu nxa bemhlinza endaweni ezinjengesibhedlela.

Ngumtshina wesimanje manje. Ukhanya umncinyane, uphakathi kweskwama esmnyama. Phakathi kwaleso skwama kulezinto ezintathu. Kulombala legamba lokunye okumhlophe.

Ngumuthi wesimanje manje ophakathi kwembodlela, lowo muthi kukhanya ufanele njalo wenzelwe ukusetshenziswa ngabantwana abancinyane abasakhula.

Ngumuthi wesimanje manje esetshenziswa ngodokotela kanye labo maqhuzu bezempilakahle lapho nxa behlinza umuntu ukuze lowo muntu engaze wezwa ubuhlungu.

Umuthi wesimanjemanje ungamaphilisi. Lowo muthi uphuma phakathi kwe bhokisi elilombala omhlophe. Kulelo bhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi lowo muthi unathwa njani .

Ngumuthi wesimanjemanje ophakathi kwembodlela elombala olithanga lowu muthi ungamaphilisi njalo kukhanya uyenzelwe ukwelapha isifo se COVID.

Umuthi wesimanjemanje ophakathi kwebhokisi elimhlophe liphinde libe lombala olithanga. Lowomuthi kukhanya ungowokwelapha ukukhwehlela.

Ngumuthi wesimanjemanje obuya uphakathi kwebhokisi elilotshiweyo ukuthi kumele uwanathe njani. Kumele ulandele imilayezo elotshiweyo kulelo bhokisi ukuze lowo muthi ukusebenzele ngendlela eqondileyo.

ngumuthi wesimanjemanje lowu muthi usetshenziswa ukwelapha izifo ezingenza umuntu engenelisi ukuphefumula kuhle

Ngumuthi wesmanjemanje ophakathi kwebhokisi. Lowo muthi kukhanya kungamaphilisi njalo amaphilizi lawa kumele uwanathe ulandela imlayezo elotshiweyo kulelo bhokisi.

Ngumuthi wesimanje manje ophakathi kwama bhokisi kukhanya lowo muthi uwenzwe ngama khampani ase Amelika njalo lowo muthi usetshenziswa ukwelapha isifo sekhovidi.

Ngumuthi wesimanjemanje ophakathi kwebhokisi elikhulu. Kukhanya lumuthi ungaba ngowokukhwehlela kumbe ukwelapha esinye isifo nje.

Ngumuthi wesimanjemanje ophakathi kwembodlela elombala omhlophe njalo uphinde ube yisibhakabhaka. Lowo muthi akucaciswanga ukuthi welaphani.

Yimithi eya lezinsuku ebuya iphakathi kwembondlela elotshiweyo njalo emhlophe, lowumuthi ungamaphilizi njalo indlela eqondileyo yokunatha lawo maphilizi ilotshiwe kulawo mambhodlela.

Ngamabhokisi amanengi atshiyeneyo alemithi eye simanjemanje engaba ngamanzi kumbe amaphilisi lokunye. Leyo kukhanya ingabithengiswa emashophu.

Ngumuthi wesimanjemanje ongumhlobo wamaphilisi lowo muthi kumele unathwe ngendlela oyabe ulayezelwe ngayo ngudokotela kumbe ngumaqhuzu owazi ngezempilakahle.

Ngumuthi wesimanjemanje obuya uphakathi kwebhokisi. Lowo muthi kumele uwunathe ulandela imilayezo elotshwe kulelo bhokisi kumbe ulandela imilayezo oyiphiwe ngodokotela.

Ngumuthi wesimanjemanje phakathi kwebhokisi. Lowo muthi ukhanya usebenza ngokujovwa. Umuthi lowu ungamanzi uyafakwa phakathi kwejekiseni ibisijovwa emuntwini.

Umuthi wesimanjemanje uphakathi kwembodlela le glass. Lowo muthi ungamaphilisi njalo kumele uwunathe ulandela imthetho kumbe lokhu okulotshwe kuleyo mbodlela

Ngumuthi wesimanje manje ophume phakathi kwebhokisi lowo muthi uphume kubhokisi elilotshiweyo ukuthi unathwa njani njalo ukhanya lowo muthi ungowokwelapha isifo sokukhwehlela.

Ngumuthi wesimanje manje ophuma. phakarhi kwe bhokisi .Lowo muthi kukhanya usebenza nxa umuntu evimbene engenelisi ukuphefumula kuhle. Kumele uwusebenzise ulandela imlayezo elotshwe kulelo bhokisi.

Ngumuthi owesimanjemanje ophakathi kwembodlela. Loyo muthi ukhanya ungamanzi njalo kulendlela okumele unathwe ngayo kulandelwa umlayezo ebhalwe kulelo bhokisi lapho umuthi ophume khona.

Umuthi wesimanje manje ophakathi kwembodlela emnyama lowo muthi sungabe welapha izifo kumbe umkhuhlane otshiyeneyo akucaciswanga ukuthi welapha uphi wakhona kahlekahle.

Ngumuthi wesimanje manje ophuma phakathi kwembodlela ephume phakathi kwebhokisi elilotshiweyo ukuthi usebenza njalo lomlayezo yokuthi unathwa njani, lowo muthi ukhanya wenzelwe abantwana njalo ngowokukhwehlela.

Ngumuthi owesimanjemanje obuya uphakathi kwebhokisi. Lowo muthi kumelwe unathwe ngendlela eqondileyo kulandelwa imilayezo oyiphiwe ngudokotela njalo ulandela lalokhu okubhalwe kubhokisi lalowo muthi.

Yimithi yesmanjemanje eyehlukeneyo. Leyo mithi kukhanya isemagabheni, njalo leyomithi kukhanya iyenzwe ngendlela ongayisebenzisa ngayo ngokuyigcoba emzimbeni ukuze ikwelaphe.

Ngumuthi wesimanjemanje, osetshenziswa ukwelapha kumbe ukuqinisa umzimba womuntu wesilisa, Lowomuthi kumele unathwe ngendlela oyitshelwe ukuthi unathwe ngayo ngudokotela, kumbe ngumuntu owaziyo indlela zempikakahle.

Ngumuthi wesi manje manje uphakathi kwamambodlela alombala oyisibhakabhaka lawo mambodlela aphume. phakathi kwamabhokisi njalo kukhanya lowo muthi usebenza ukwelapha isifo sokukhwehlela.

Kulemithi yesimanje esetshenziswa ukwelapha izifo ezihlasela abantu mihla yonke, leyo mithi ibhaliwe indlela okumele isetshenziswa ngayo.

Umuthi wesimanje manje oseceleni kwebhokisi elilotshwe imlayezo yokuthi lowo muthi unathwa njani ukuze ukusebenzele ngendlela oyikhangeleleyo.

Umuthi wesimanje manje ophuma phakathi kwebhokisi elilotshiweyo umlayezo wokuwusebenzisa. Lowo muthi kukhanya ungamanzi njalo usebenza ukwelapha amehlo.

yimithi yesimanjemanje ephakathi kwamabhodlela wegilasi kukhanya leyomithi iyelapha amaphapho itshiyene omunye ulompala oluhlaza kubelomunye olompala obomvu

Ngumuthi wesimanje manje ongamaphilizi lowo muthi uphume phakathi kwebhokisi elilotshiweyo imilayezo yokuthi lowo muthi unathwa njani njalo ukuthi ukusebenzele kuhle njalo kumele uwunathe ulandela imilayezo kadokotela.

Ngumuthi wesimanje manje osetshenziswa ukwelapha abantwana abancinyane abangonana nxa bekhwehlela.

Ngumuthi owesimanjemanje ophakathi kwembodlela eyegilazi lowo muthi ume phakathi kwebhokisi elimhlophe liphinde libe luhlaza kukhanya lowo muthi sungabe ungamanzi.

Ngumuthi wesimanjemanje uphakathi kwembodlela eyeglasi leyombodlela kukhanya iphume phakathi kwebhokisi eliseceleni kwaleyo mbodlela. Ukhanya ungamanzi njalo uyanathwa

Ngumuthi wesimanje manje ophakathi kwembodlela emhlophe iphinde njalo ibe lesivalo esilombala obomvu lowo muthi usetshenziswa ukwelapha abantu abaphethwe yizifo kumbe imkhuhlane ephambanisa amathambo.

Umuthi wesimanjemanje obuya uphakathi kwamaphakethe ambalwa lowo muthi unathwa ngendlela ebhalwe ukuthi kumele unathwe ngayo

Ngumuthi wesimanje manje kukhanya lowo muthi ungamanzi. Njalo lowo muthi akucacanga ukuthi welaphani kahle. Kuyabe kumele ulalele lokho okutshelwe ngudokotela ukuthi uwunathe njani.

Ngumuthi owesimanjemanje ongamaphilizi, lowo muthi kumele unathwe ngedlela okulotshwe ngayo kuleyo mbondlela ukuthi unathwa njani kumbe ulandele lokhu oyabekutshelwe ngudokotela.

Ngamaphilisi etshiyetshiyeneyo aphakathi kwamaplastiki amanengi lawa maphilisi akutshongo ukuthi ayelaphani njalo asebenzani.

Yisikhwama esibomvu esisetshenziswa ukuthwala imithi yesimanjemanje. Leso sikhwama sisetshenziswa ngusiyazi wempilakahle kumbe umongikazi.

Ngumuthi wesimanjemanje. Ophuma phakathi kwembodlela. Leyombodlela iphume phakathi kwebhokisi elisesandleni senxele. Kukhanya lowomuthi usebenza ukwelapha izinso.

Ibhokisi elilezembatho zesimanjemanje. Lezo zembatho zigqokwa ebusweni ukuze zivikele umuntu ukuze engaze wabanjwa yimikhuhlane ehamba ngomoya.

Ngumuthi wesimanjemanje lowu muthi usebenza ukwelapha inwele zomuntu nxa zingamenzeli kuhle lowu muthi usebenza ngokugcotshwa njengoba ungamafutha.

Ibhakane, kulelo bhakane likhuluma ngomuthi wesimanje manje owokwelapha isifo esitholakala ngokulunywa yiminyane.

Ngumuthi wesi manje manje ophume phakathi kwebhokisi lowo muthi ungamaphilisi lamaphilisi kumele anathwe ngendlela okuthwe kumelwe anathwe ngayo ngudokotela kumbe umongikazi.

Ngumuthi wesimanje manje lowo muthi ungamaphilizi oyenziwe ukuthi ayanathwa ngamanzi ulandela lokho okutshelwe ngumongikazi kumbe udokotela.

Lomuthi besmanjemanje ongamaphilisi, lomuthi ufakwe phakathi kwebhodlela elesvimbo esimnyama. Phakathi kwaleyobhodlela kukhanya kulamaphilisi amatshumi amathathu.

Ngumuthi wesimanjemanje ophakathi kwesikhwama esili esilombala olithanga. Lowomuthi ukhanya ngowokwelapha umuntu nxa ephethwe yisisu.

Umuthi wesimanjemanje, uphakathi kwembodlela, njalo lowomuthi ungamanzi. Lowomuthi uyathathwa ufakwe phakathi kwejekiseni. Leyojekiseni ibe isihlatshwa emzimbeni wesigulane.

Yimithi emnengi eyesimanjemanje, leyomithi iphakathi kwamabhokisinyana amanenginengi uyadobha owodwa unathe kumbe unathise ngamanzi kumbe njengalokho oyabe ukutshelwe ngudokotela

Imbodlela emhlophe elomuthi owokwelapha ukhanya lowomuthi ngowakulezi insuku ngowenziwa ngabantu awuso wendulo awufani lowakudala uyathengwa ezitolo.

Ngabantu abakhulileyo abasiza umuntu okukhanya eqalekile wawela phansi bazama ukumnceda ukuthi aphaphame.

Yisitulo esisetshenziswa ngabantwana abancane, labo bantwana sebengabe belimele kumbe begogekile okwenza bengenelisi ukuthi bezihambele bodwa.

Ngomaqhuzu bempilakakahle abakhangelane lokuncedisa abantwana abancinyane abazalwa imlomo yabo ingalungisekanga njalo bayabancedisa ngokulungisa leyo mlomo ngokuyihlinza beyithunge kakutsha.

Izinyawo zabantu abangani ngabantwana abancinyani abasakhula. Zikhanya zingani aziphathekanga kahle lezo nyawo, kumele ziyekhangelwa ngodokotela esibhedhlela.

Ngomongikazi kumbe abantu abafundileyo abazi ezempilakahle labo bantu bayelapha kumbe ngithi bahlola umntwana omncane ongabe elimele unyawo.

Abantwana abaphiwa ukudla okulungilelo okuyakha umzimba ukuze bakhule kuhle beqinile njali bebelempilakahle enhle njalo bephinde bevikeleke emkhuhlaneni engabahlasela

Udokotela ohlola umntwana omncane ngokulalela inhliziyo yakhe lokukhangela okunye okungabe kungaphambanisa impilakahle yalowumntwana.

Ngumuntu okhanya engusigazi kwezempilakahle okhanya ehlola umntwana omncinyani ophethwe ngomunye umntwana.

Libhakane elazisa uzulu ngokuphumelea kokuyelapha abantwana abancinyane abasakhula ukuze bekhule kuhle bengabanjwanga yimkhuhlane engabaphambanisa ekukhuleni kwabo.

Ngumhlangano kazulu kanye labantu abangomquzu kwezempilakahle lapho kulomhlangano bayabeyenza okokufundisa uzulu ngokuziphatha kuhle ukuze babelimpilakahle enhle.

Libhakane elitshengisa lapho okwelatshwa abantwana labo nina kumbe omama babo. Abantwana labo ngabasanda ukuzalwa

Esibhedlela esikhangelane labantwana abancinyane abasakhula kukhanya kulesisibhedlela kulomongikazi wesilisa okhangele umntwana olalisweyo kuleso sibhedlela

Ibhakane elimayelana lokufundisa abantwana abancinyane abezweni laseRwanda ngendlela okusebenzisa imitshina yokuthatha izithombe.

Ngomo ngomongikazi abakhangelane lezempilakahle Kanye lokugcina abantwana abagogekileyo ukuze bebancedise lapho abadinga uncedo khona njalo bebelaphe ngendlela eqondileyo.

Ngudokotela kumbe umongikazi okukhanya engusiyazi wezempilakahle. Ugqoke izinto zokuvikela ubuso kanye lezandla ukuthi engaze wabanjwa yimikhuhlane.

Ngomongikazi ongumaqhuzu kanye labomongikazi abasafunda ngezempilakahle kukhanya bekhangele umuntu oyisigulane olalisiweyo embhedeni ngakho befunda ngokumhlola lokumkhangela ukuthi uyaphola kuhle na.

Ngumuntu osebenza lapho okuthengiswa khona imithi ehlukehlukeneyo .Lowo muntu kumele athengise leyo mithi ngendlela esemthethweni .Kumele athengise kulapho nxa ephiwe incwadi evela kudokotela kuphela .

Ngudokotela kumbe umongikazi wesifazana , oyelapha kumbe ohlola umuntu okhanya elalisiwe esibhedlela kumbe ekiliniki.

Ngomaqhuzu abakhangelane lezempilakahle. Lapho bagqoke izembatho eziyenza ukuthi banele ukusebenza endaweni, bengazanga babanjwe yimikhuhlane. Lezozembatho ziyabavikela, ukuze bengaguli.

Ngumaqhuzu owafundela ezempilakahle ongabe engu Dokotela lo kukhanya wafundela ezempilakahle ezikhangelane lenhliziyo yomuntu

ngumuntu osebenza endaweni yempilakahle engabe ifana lesibhedlela kulo mfanekiso ugqoke izigqoko ezimvikelayo ukuthi angangenwa yimkhuhlane lokuthi engatshiyi eyakhe imikhuhlane kwezinye indawo

Yimithi ehlukeneyo ethengiswa lapho okuthengiswa khona imithi ngendlela esemthethweni ukuze uthenge leyo mithi kumele ubelencwadi evela kudokotela.

Kukhona indawo lapho okugcinwa khona imithi yesimanje. Leyo mithi kumele ubele lencwadi evela kudokotela ukuze ukwanise ukuyithenga ngendlela esemthethweni.

Yimithi eyesimanjemanje etshiyeneyo ethengiswa ezindaweni zalapho okuthengiswa khona imithi ngokusemthethweni, njalo ukuthi uwenelele ukuyithenga kumele ube lencwadi evela kudokotela.

Liguma lalapho okuthengiwa khona imithi etshiyetshiyeneyo engabe ingeyamasiko kumbe engabe ingeyesimanje manje. Lapho kumele ube lemvumo yokuthi ungene kulelo guma.

Ngumuthi wesimanje manje ongamaphilizi lowo muthi uthengiswa okuse mthethweni endaweni zalapho okuthengiswa khona imithi nxa uthenga usebenzisa incwadi evela kudokotela.

Yimithi yesimanje manje embalwa njalo etshiyeneyo ethengiswayo ezitolo zalapho okuthengiswa khona imithi ngendlela esemthethweni. Ukuze kwanele ukuthenga kuleyo ndawo kumele ube lencwadi evela kudokotela.

Lifasitela lalapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha izifo ezihlukeneyo. Leyo mithi ithengiswa ngendlela esemthethweni njalo ukuthi wanelise ukuthenga, kumele ubulencwadi evela kudokotela.

Yimithi yesimanjemanje ethengiswa lapho okuthengisa khona imithi ngendlela esemthwethweni. Leyo mithi uyenelisa ukuthenga nxa ulencwadi ebhalwe ngudokotela kuphela.

Ngumnyango ovuliweyo walapho okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo eyelapha izifo lemkhuhlane etshiyeneyo.

Ngumongikazi osebenza umsebenzi wokujova abantwana abancinyane ukuze bakhule kuhle bengaze babanjwa yimikhuhlane lapho besakhula.

Ikhabothi yalapho okugcinwa khona imithi yesimanjemanje ethengiswayo angendlela esemthetheni ukuze wenelise ukuthenga leyo mithi kumele ube lencwadi evela kudokotela

Kulapho okuthengiswa khona imithi etshiye tshiyeneyo kanye lokudla kwabantwana abancinyane abasakhula eminye imithi ethengiswa kuleyo ndawo kufunakala ukuthi ubelencwadi evela kudokotela ukuze wenelise ukuyithenga.

Yisakhiwo salapha okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo engaba ngeyesimanjemanje kumbe eyamasiko leyo mithi ukuze wanele ukuyithenga kuleyo ndawo kumele ube ubhalelwe incwadi ngudokotela.

Kulapho abantu abathenga khona imithi yesintu kumbe imithi yesimanjemanje ngendlela esemthethweni engasoze ibenze bethenge imithi engayenza becine begula.

Ngumtshina owokungena ebulenjini osebenza ngegetsi. Kukhanya lowo mtshina usebenziswa lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo

Yimithi yesimanjemanje ephakathi kwamabhokisi ahlukeneyo. Leyomithi ithengiswa ezitolo zalapho okuthengiswa khona imithi ngendlela esemthethweni.

Liguma lalapho okwenzwa khona izinto zempilakahle okungabe kufana lokuthengisa imithi ngendlela eqondileyo njalo kuphinde kube lezimota ezisebenza ukuthwala abantu abagulayo kumbe abalimeleyo.

Lapho okuthengiswa khona imithi kanye lokunye nje okwempilakahle .Lapho uyakuthenga ,nxa ulencwadi evela kudokotela kumbe umuntu ongumaquzu kwezempilakahle.

kulapho okuthengiswa khona imithi yekwelapha izifo ezitshiyeneyo ezingaphambanisa umzimba womuntu, ukuze wanelise ukuthenga imithi kuleyo ndawo, kumele ube ulencwadi elotshwe ngodokothela.

Kulapho okuthengiswa khona imithi ngendlelaa esemthethweni leyo mithi ukuze wanele ukuyithenga kumele ubelencwadi evela kudokotela ezakuvumeza ukuthi uthenge lowo muthi.

Kulapho okuthengiswa khona imithi yesimanje manje kanye leye sintu ngendlela esemthethweni ukuze wanele ukuthenga eminye yaleyo mithi kumele ubelencwadi evela kudokotela.

Imithi embalwa evela lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo ukuze kwanele ukuthenga eminye yaleyo mithi kumele ube ulencwadi evela ku dokotela.

Kulapho okuthengiswa khona imithi eyehlukeneyo engaba ngeyesintu kumbe eyesimanjemanje ngendlela esemthethweni.

Yisakhiwo salapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ngendlela esemthethweni ukuze wanele ukuthenga leyo mithi kumele ube ulencwadi evela kudokotela.

Kulapho okuthengiswa khona imithi eyehlukrleneyo yesimanjemanje. Ukuze wanele ukuthenga leyomithi ngendlela esemthethweni kumele ube ulencwadi evela kuDokotela.

Ngabantu abaphethe ibhakane elifundisa njalo lilimukise ngezempilakahle ezingaphambanisa uzulu kumbe umphakathi.

Umhlangano wabomaqhuzu kumbe abantu abahlangane lezinto zempilakahle. kulomhlangano sokungabe kufundiswa njalo ukuxwayisa abantu ngezinto ezimayelana lempilakahle.

Ngumhlangano wabosiyazi kumbe omaqhuzu abakhangelane lezempilakahle kukhanya behlezi ematafuleni njalo belalele omunye wabo ofundisayo

Ngudokotela kanye labanye abahlangene lezempilakahle abayenze umhlangano wokwazisa uzulu ngezinto ezimayelana lempilakahle ukuze umphakathi ungaze wabanjwa yimkhuhlane emnenginengi.

Mhla ngo mhlangano kanye lomsebenzi oyenzwa ngomaqhuzu abakhangelane lwezempilakahle lapho abahamba bebhoda befundisa uzulu kanye lomphakathi ngezinto zempilakahle lengendlela abangaziphatha ngayo ukuze bangaze bagula

Abantu abayenza ngezempilakahle, laba bantu benza umhlangano kumbe umsebenzi owokufundisa izulu ngezempilakahle lokuziphatha kahle.

Umhlangano owenzelwe ukufundisa abantu kumbe umphakathi jikelele ngokusebenzisa kuhle kwejazi lika mkhwenyana ukuze ungabi lezifo ezithelelwana ngocansi.

Ibhakane elifundisa ngempilakahle kukhanya kulomuntu wesilisa obambe ikhanda okhathazekileyo kube labanye abomphakathi abaveza izikhalazo zabo ngezempila kahle.

umfanekiso otshengisa umuntu okhangelane lezempilakahle, kulowu mfanekiso kubizwa abantu umhlangano ukuze bafundiswe ngezinto zempilakahle lokuziphatha kahle njengo zulu.

Ngumongikazi kumbe usiyazi okhangelane lezempilakahle .Othatha igazi komunye ohlolwayo .Kukhanya lowo mongikazi uhlola ingculazi kumuntu lowu.

Abantu balindile emzileni kukhanya basesibhedlela kumbe ekilinika .Balinde ukufundisa ngezempilakahle lokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Ngabantu abesifazane abasemsebenzini owokupheka lokugezisa imiganu ekhanya iminengi kukhanya bebeka ngomlilo

Ikilinika ehamba iphakathi kwemota ukuze yanele ukulanda uzulu imelaphe lapho akhona .Lapho kukhangelwa ngempilalahle yezocansi kanye leyengqondo kanye leye mpilakahle nje jikelele.

Ngumongikazi ofundileyo kwezempilakhahle ohlola umuntu wesifazane onsundu okhanya ezithwele kusetshenziswa imitshina eyesimanjemanje ebona ingaphakathi yomuntu.

Ngumuntu owemidlalo yemzimba kukhanya lowo muntu uthoba ingalo yakhe ngomuthi kumbe yini okuphakathi kwesikhwama leso esilombala oyisibhakabhaka.

Umtshina lomuthi osetshenziswa ngomongikazi abayelapha laba abadlala imidlalo etshiyeneyo engabe ifana lokugijima kumbe ibhola.

Umbheda osetshenziswa ukuthwala kumbe ukuphakamisa abadlali bebhola, kumbe abagijimayo ,kumbe umuntu ongabe elimele nje . Uyaphakanyiswa ebotshwe ngamabhanti ukuthi engaweli phansi .

Ngumuntu owafundela ezempilakahle othoba idolo lomuntu odlala imidlalo engabe itshiyetshiyene efana lokugijima kumbe ibhola.

Iskhumba nyana esenzwe ngabantu lesoskhumba sisebenza ukwelapha kumbe ukuthoba umuntu ogijimayo ukuthi angathunukali nxa egijima kumbe edlala eminye imidlalo

Ngumuntu wesifazana onsundu oyenza okokuzelula umzimba ukuze abelempilakahle enhle njalo aphinde aqinise umzimba wakhe ukuze angaphongu banjwa yimikhuhlane lula.

Ngumuntu othotshwa idolo lowomuntu ukhanya engumuntu uyenza uhlalo ofana lokugijima kumbe ukudlala ibhola ucine ulimala idoba okubangela ukuthi lithotshwe

Yimithi etshiyetshiyeneyo ephakathi kwamabhokisi atshiyetsiyeneyo kukhanya leyo mithi isetshenziswa ukwelapha abantu abadlala imidlalo etshiyeneyo engabe ifana lebhola kumbe ukugijima.

Umuntu wesilisa onsundu okhanya ubegijima. Lowo umuntu unatha amanzi avela embodleleni eyeplastiki ekhanyiselayo.

Yizikhali kanye lemtshina ekhanya isetshenziswa ngodokotela, kuleyo mtshina kulomakhala ekhukhwini, kulebhuku, kulosiba lokubhala kula lokhu okulalela inhliziyo yomuntu lezigelo zokuquma umuntu lokunye nje.

Ngusiyazi kumbe umaqhuzu wemitshina ephaphayo. Ihambe emoyeni. Leyomitshina isebenza ngobulembu. Ukuthi ukwanise ukubona izinto ezikhatshana.

Libhakani elitshengisa imitshina kanye lezikhali kanye lephilisi kanye lemithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ekuncediseni ukwelapha lokuhlola abantu.

Yizikhali kanye lemitshina esetshenziswa ngabempilakahle ukuze banelise ukwelapha abantu ngendlela eqondileyo njalo ezinye izikhali zisebenza ngobulembu ezibavumela ukuhlola abantu abakhatshana labo.

Ngudokotela kumbe umongikazi osebenzisa imitshina yesimanje manje engabe ifana lomakhalekhukhwini ukuze asebenzise lobulembu ukuze asebenzisane labanye odokotela abalolwazi ukuthi beyelaphe isigulane.

Umfanekiso otshengisa isitulo ezimhlophe esilejazi labodokotela letafula elomtshina oyicomputer owokungcedisa ukuyelapha abantu nxa ungekho eduze labo usebenzisa ubulembu

Yimitshina esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi leyo mitshina ingaba njengalowo owokulalele inhliziyo kumbe umabonakude kumbe umakhalemkhukhwini.

Ngumtshina owesimanjemanje osebenza ngegetsi lowo mtshina uphinde njalo usebenze ngobulembu, usetshenziswa ngumaqhuzu kumbe odokotela abakhangelane lempilakahle ukuthi ubancedise ukuhlola umuntu loba engekho eduze lodokotela.

Ngumtshina wesimanje manje osebenza ngokungena ebulenjini .Lowomtshina usebenzisana lomakhale khukhwini ukuze udokotela okhatshana anelise ukuhlola umuntu loba engekho eduze laye .

Ngumtshina wesimanje manje osebenza ukuhlola umuntu ngokumkhaangela ukuthi igazi lakhe lihamba kuhle emzimbeni wakhe.

Ngumuthi wasendulo kumbe sithi ngumuthi wemasikweni osetshenziswa ukwelapha abantu abalezifo kumbe imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu amanengi lawo mahlamvu aluhlaza tshoko njalo lesosihlahla kukhanya sisebenza njengomuthi wokwelapha izifo ezitshiyeneyo

Isihlahla esingabe sisetshenziswa njengomuthi wasendulo kumbe umuthi wamasiko. Leso sihlahla silakahlamvu amanengi kakhulu, njalo wonke lawo mahlamvu aluhlaza

Luqethu kumbe isihlahlanyana esincinyane esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Lawa mahlamvu sengasebenza njengomuthi wesintu ukwelapha umuntu ozizwa engezwa kahle.

Ngumuthi wasendulo kumbe owamasikweni lowo muthi ungamahlamvu aluhlaza tshoko lowo muthi sungabe uyelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Luqethu oluluhlaza tshoko loluqethu kukhanya lungasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo lemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo .

Yisihlahlanyana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Leso sihlahlanyana sisebenza njengomuthi wesintu ukwelapha izifo kanye lemkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Isihlahla esizikhulela sodwa leso sihlahla siyasebenza ukwelapha abantu njalo leso sihlahla silamahlamvu amakhulu aluhlaza

Ngumuthi wamasiko kumbe owasendulo lowu muthi ukhanya uyisihlahla esigcweleyo phansi leso sihlahla silamahlamvu aluhlaza siphinde sibe lamaluba alombala obomvu.

Isihlahlanyana kumbe isilimo sendumba esilamahlamvu aluhlaza tshoko leso sihlahlanyana siyasetshenziswa ukwelapha abantu abangezwa kuhle

Umuthi wasendulo kumbe umuthi wesintu kodwa leyo mithi ifakwe emambodleni njengemithi yesimanje manje ukuze anele ukuyithengisa kuhle.

Ngumuntu owesilisa okhanya ethengisa imithi etshiyetshiyeneyo ezikhulelayo eyamasiko kumbe eyasendulo. Leyo mithi singabe iselapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Yimithi yesintu kumbe ngithi yimithi yasendulo efakwe phakathi kwamambodlela kukhanya leyo mithi iyathengiswa njalo ngelapha izifo kumbe imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Yisihlahlanyana esincinyane esinukekelayo mnandi leso sihlahla siyelapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo njalo silamahlamvu amancinyane aluhlaza tshoko.

Umuthi ogcotshwayo owamasiko kumbe owasendulo kodwa lowo muthi ufakwe emambhodleleni amhlophe awesimanjemanje.

Isihlahlanyana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Leso sihlahlanyana sisebenza ukwelapha umuntu ogulayo njengoba singumuthi wesintu

Yizigxubho eziphakathi kwenkomitsho. Eceleni kwalezo zigxubho kulomuthi owendulo kumbe owamasiko ophakathi kwembodlela eyomuthi wesimanjemanje.

Ngumuthi wasendulo kumbe ngithi ngumuthi wesintu ophakathi kwembodlela yesimanjemanje. Lowomuthi usungabe usebenza ukwelapha umuntu umkhuhlane, kumbe izifo ezitshiyeneyo.

Ngumuthi wasendulo kumbe owesintu lowo muthi usebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kodwa lowo muthi ufakwe egabheni lesimanjemanje.

Izithelo kanye lempande eziluhlaza ezisetshenziswa ukwelapha umuntu nxa egula kumbe esizwa engezwa kuhle

Ngumuthi wasendulo kumbe umuthi ozikhulelayo wodwa ungayenziwanga ngumuntu . Lowo muthi uyisihlahlanyana esincinyane esilamahlamvu aluhlaza .

Ngumuthi wasendulo ,kukhanya lowo muthi uyisihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Akucacisanga ukuthi lowo muthi welaphani.

Isihlahlanyana esilamaluba njalo siphinde sibelamahlamvu aluhlaza tshoko. Leso sihlahlanyana sisebenza njengomuthi wokwelapha izifo ezitshiyeneyo njengoba singumuthi wesintu.

Ngumuthi wesiNtu osetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Lowomuthi ungamahlamvu awonyisiweyo kwaphinda kwaphoselwa leluba eliligolide

Ngumuthi wasendulo kumbe ngithi ngumuthi wesintu ongamahlamvu aluhlaza tshoko! Uphinde ube leluba elimhlophe. Lowomuthi welapha izifo ezehlukehlukeneyo.

Yisihlahla kumbe ngithi ngamahlamvu aluhlaza tshoko! Lawo mahlamvu kukhanya asetshenziswa ukwelapha abantu izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Imithi yesintu isebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, Eminye yalemithi uyasebenzi amahlamvu akhona.

Izihlahlanyana lezilimo ezitshiyatshiyeneyo ezenza umsebenzi okwelapha abantu njalo lezo zihlahla azitshi ngomuthi osetshenziswa endulo kumbe umuthi wesintu.

Amaqhaga lamankomitsho alemithi engamanzi. Leyo mithi iyimithi yesintu kumbe eyendulo engabe iselapha izifo kanye lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Izithelo kanye lamahlamvu kanye lempande ezonyisiweyo, lezo zinto zisetshenziswa ukwelapha izifo kanye lemikhuhlane etshiyeneyo.

Ngumuthi lempepha etshiyeneyo kulamakhasi futhi atshengisa ukuthi lokhu ngokwabantu abakholelwa entweni zamasiko.

Yimithi yasendulo kumbe ngithi yimithi yesintu esebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Kukhanya leyomithi ithengiswa lapho ekhona.

Yizihlahlanyana ezitshiyeneyo ezikhula zinaba zigcwale yonkindawo ikakhulu phezu. Lezo zihlahlanyana zisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Isihlahlanyana kumbe isilimo esilamahlamvu aluhlaza tshoko leso silimo sisetshenziswa njengomuthi wokwelapha esingathi ngumuthi wesintu.

Amahlamvu aluhlaza tshoko lezo zilimo kumbe zihlahlanyana zisebenza njengomuthi wesintu ukwelapha umuntu ogulayo emzimbeni.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Leso sihlahla kukhanya singumuthi osetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo, akutshiwongo ukuthi kungaba yiziphi lezo zifo.

Isihlahla esikhulu esikhula eduze lemfula leso sihlahla silamahlamvu amancinyane aluhlaza tshoko njalo leso sihlahla sisebenza njengomuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Isihlahlanyana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Leso sihlahlanyana sisebenza njengomuthi wesintu, kumbe ngithi umuthi wasendulo osetshenziswa ukwelapha izifo, kumbe imikhuhlane etshiyeneyo.

Yisihlahlanyana esincinyane esiluhlaza .Esikhanya sisetshenziswa njengomuthi ukwelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo. Abanye sebengathi ngumuthi wasendulo kumbe owakudala .

Isihlahlanyana ezisebenza njengomuthi wesintu ukwelapha izifo kanye lemikhuhlane etshiyeneyo. Leso sihlahla sililuba elilombala oligolide, siphinde sibelamahlamvu aluhlaza tshoko

Ngamahlamvu amakhulu akhanye esebenza ngengomuthi okwelapha izifo kumbe imkhuhlane etshiyeneyo lawa mahlamvu aluhlaza tshoko

Ngamahlamvu esihlahla asebenza ukwelapha umkhuhlane lezifo ezitshiyeneyo ebantwini. Lo muthi ubalwa njengomuthi wasendulo.

Yisihlahla esikhulu esisebenza njengomuthi wasendulo, kumbe umuthi wesintu. Leso shlahla singabe siselapha izifo kanye lemkhuhlane etshiyeneyo emuntwini ogulayo.

Yizithelo ezikhanya zivela ezihlahleni esisesandleni sokudla izithelo ezikhanya zilombala oluhlaza ziphinde zibe lombala oligolide kukhanya lezo zithelo ziyelapha njalo izifo ezitshiyeneyo

ngumuthi wasemuva kumbe owemasikweni lowo muthi ukhanya uluqhethu kumbe ulutshani olubuhlaza tshoko lowo muthi uwelapha izifo ezitshiyeneyo

Yisihlalanyana kanye lotshani konke lokhu kulamahlamvu aluhlaza tshoko. Lokhu kungasetshenziswa njengomuthi wesintu ukuzelapha ma ubanjwe yisifo kumbe umkhuhlane.

Yisihlahla esikhulu esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko .Leso sihlahla sisebenza njengomuthi wokwelapha umuntu ongabe engezwa kuhle njengoba leso sihlahla singumuthi wesintu .

Ngumuthi wasendulo kumbe owemasikweni. Lowo muthi usebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ngendlela yamasiko.

Isihlahla esingumuthi wasendulo leso sihlahla sikhanya silamahlamvu amakhulu njalo aluhlaza kukhanya la amahlamvu uyawadla ukuthi akwelaphe